MoNamibia omuna aanangeshefa mboka ya za kiilongo yilwe. Iilongo ongaashi China noshowo India. Aanangeshefa mbano ohaya kutu aaNamibia opo ya vule ye ya kwathele oshoka kaya popya elaka lya muka.

Oombanga ohadhi adhika momatungo ga yooloka moshilongo ashihe. Kakele ku shino, ohadhi ningi wo oompito moka hadhi yi mpoka puna aantu haya ende olundji, nohapu adhika aantu, nohaya dhike po uutala. Shino ohaye shi ningi opo aantu ya mone ompito yokukapula nokukwathelwa wo.

Oongeshefa ndhoka oonene odha kuta aaniilonga. Aaniilonga mbano oye li po okukwathela aalandi. Ohaya kwathele aalandi moku ya ulukila mpoka pwa gama iinima, nosho wo okudhenga iinima yawo pomafutilo.

Oombaanga ohadhi gandja omakumagidho ga yooloka kaalongithi yadho. Omakumagidho ohaga kala kombinga yiitopolwa ya yooloka yonkalamwenyo. Omakumagidho ohaga kala komapandja gawo gomalungula nosho wo mooradio.

Oombanga ohadhi futile aalongwa mboka tayi ilongele shina sha nokumbaanga oosikola. Ekwatho ndino ohali ya wo niinima yilwe ngaashi oongodhi noshowo ookompiwuta dhono aalongwa haya pumbwa. Uuna ya mana ohaya vulu wo okukutwa koombanga dhika.

Oombaanga ohadhi gandja omayakulo gi ili nogi ili kaalongithi yadho nosho wo kwaa mboka ya hala okudhi longitha. Omayakulo ongaashi: omayamukulo komapulo shi na sha nombaanga, okutula ko iimaliwa nosho wo okunana iimaliwa.

Oongeshefa muuyuni odhili pomaludhi nomaludhi. Oongeshefa dhimwe ohadhi landitha iikulya, dhimwe ohadhi landitha iizalomwa, dhimwe ohadhi landitha omahawuto nodhimwe ohadhi landitha iipumbiwa yomegumbo ngashi iitafula niipundi.

Oombanga ohadhi landitha iinima ngaashi oongodhi nomashina gomaludhi gayooloka uuna omuntu ta landa nokakalata kombaanga ndjoka oha vulu a kuthilwe ko kondando, oondando dhiinima mbika ohadhi gu wo poompito dha yooloka.

Oongeshefa oonene moNamibia ongaashi ndhoka hadhi landitha iizalomwa nosho wo iikulya. Oongeshefa ongaashi Spar naShoprite. Oongeshefa ndhino odha kuta aaniilonga oyendji mboka haya kwathele aalandi mokufuta iinima yawo nosho wo okuya ulukila mpoka iinima ya gama.

Oombaanga ohadhi vulu dhi dhike uutala pomahala ga yooloka. Olundji, ohashi ningwa momauliko giipindi, ngoka haga ningwa moondoolopa dha yooloka. Shino ohaye shi ningi, opo ya gandje uuyelele kaantu oyendji mboka taye ya momauliko giipindi.

Muuyuni omu na iilongo oyindji. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka nohaku monika omathano gaantu ya yooloka. Omathano gaantu ngoka haga adhika kiimaliwa, ogaantu mboka ya dhana onkandangala moshilongo unene memanguluko.

Oombaanga ohadhi ningi omalupita dhi dhike uutala pomahala ga yooloka mpoka hapu adhika aantu oyendji. Shino ohaye shi ningi ya ye kaantu naantu ya mone noya pule ekwatho lya yooloka mboka ihaaya vulu okuya ko koombaanga.

Oombaanga ohadhi ningi omathigathano ga yooloka. Omathigathano ngano ohaga vulu ga kale pokati kaantu yokiiputudhilo yopombanda nenge kiiputudhilo yopombanda yo yene. Aakuthimbinga ohaa vulu okusindana iinima ngaashi omakopi noshowo iimaliwa.

Ka kele koku pungula noku gandja omikuli, oombanga ohadhi gandja omakwathelo ngiili moshingwana. Oombanga ohadhi gandja iikulya uuna puna oshikukuta, iilongithomwa koosikola nosho woo iimaliwa uuna pwapumbwa okutugwa iinima ngaashi uupale womatanga.

Namibia okuna iimaliwa pamaludhi gaali. Iimaliwa yomafo noshowo iimaliwa iikukutu. Kiimaliwa yomafo okuna omathano gaaleli, oshowo mboka ya dhana onkandangala memanguluko lyoshilongo, mboka yeli ko ngaashi omukokoli presidente Sam Nuuyoma.

Oongeshefa moshilongo odhili mo dhomaludhi ga yooloka. Dhimwe ohadhi landitha iikulya, iizalomwa, nadhimwe ohadhi landitha iipumbiwa niilongithomwa yi ili ngaashi iiyaha. Moongeshefa dhoka oonene, omwa kutwa aantu mboka haya kwathele aalandi.

Oombaanga ohadhi adhikwa momatungo gayooloka, moondoolopa dhili nodhili. Kakele kwaashino, oombaanga ohadhi ningiwo oompito moka hadhi kala dha dhika uutala, mpoka puna aantu oyendji noshowoo momahala moka hamu adhika aantu oyendji . Shino ohashi ningi yagandje uuyelele kombinga yoombaanga ndhoka.

Oombaanga ohadhi ningi omadhigathano ga yooloka, uuyelele woma thigathano ngano ohawu adhiwa komalungula noshowo mooradio aasindani aanelago ohaya vulu ya isindane iinima ngaashi iimaliwa, oongodhi noshowo oocompiuta.

Oombanga ngaashi Nedbank, Standard naBank Widhoek ohadhi ningi omathigathano ga yooloka . Omathigathano ngano ohaga vulu ga kale goku matuka moka aakuthi mbinga haya futu iimaliwa. Aakuthimbinga ohaya pewa woo iinima ya yooloka koombaanga ndhika opo ya pandulwe kekuthombika lyawo.

Namibia okuna aanangeshefa oyendji, yamwe aanamibia nayamwe oya za kiilongo yiili ngaashi India naChina mboka haya landitha iinima mbyoka ya za nayo kiilongo yawo ngaashi iizalomwa niilongithomwa yilwe.

Oombaanga ohadhi gandja omakwatho gayooloka moshigwana. Ohadhi vulu dhigandje iikulya uuna puna oshikukuta moshilongo. Ohadhi gandja wo oompumbwe ndhoka dhapumbiwa poosikola ngaashi omambo noopena. Dho ohadhi gandjawo iimaliwa uuna pwa pumbwa okutungwa oongulu oompe.

Oombanga odha tulapo omalandulathano noositola dha yooloka shoka hashi vulu shikale melongitho lyokakalata uuna omuntu ta landa sha mositola lyontumba nota longitha okakalata kombaanga ndjoka oha vulu akuthilweko kondando

Oombaanga ohadhi ningi omathigathano komapandja gawo gomalungula noshowo palwe. Aasindani aanelago ohaya yiisindanene iinima ngaashi iimaliwa noshowo uutekete mboka haya vulu ya longithe moositola dhi ili nodhi ili.

Kuupale woondhila ohaku kala opolisi noshowo aatonateli mboka haya kwashilipaleke uuthemba waantu mboka ta yeya moshilongo naamboka taya zimo . Shino ohashi shunitha pevi ookalyamupombo mboka haya zi kiilongo yimwe.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka, iimaliwa oya yooloka pamalwaala noshowo pamathano ngoka haga kala kiimaliwa nohayi longithwa kaantu okufuta oompumbwe ngaashi omeya.

Oombaanga ohadhi ningi omathigathano gi ili nogi ili. Omathigathano ngano omathimbo ogamwe ohaga kala genasha nelongitho lyo kakalata. Uuna omuntu a longitha oka kalata ohavulu okwiisindanena iinima ngaashi iimaliwa, nosho wo omafudho komahala galwe

Oongeshefa dhimwe ohadhi landitha iikulya ya longekidhwa nale omuntu ohaka lila kegumbo, dhimwe ohadhi longekidha noku teleka iikulya omuntu ngoka ta landa oha vulu okukutumba pehala mpoka noku etelwa iikulya ye.

Iipundi niitaafula ohayi vulu okulandwa moongeshefa dhi li pamaludhi gaali. Oongeshefa dhimwe oondhi oonene ngaashi oositola dhoLewis. Aantu ohaya vulu wo ya lande kaantu mboka yi ilongela iikwaungomba noya eta po iipundi niitaafula kuyoyene.

Oombanga ohadhi pititha omauyelele nosho woo omakumagidho gayoloka kalongitha yadho. Omakumagidho nomauyelele ngano ohaga kala geli kiinima ya yooloka yiitopolwa yonkalamwenyo, mbika ohayi piti komapandja gawo gomalungula nosho woo mooradio.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu aantu ohaa longo noshowo okulanditha po iinima yi mwe opo ya mone mo iiyemo .Iimaliwa ohaye yi longitha okulanda oompumbwe ngaashi iizalomwa niikulya.

Oombaanga ohadhi gandja omakumagidho kaalongithi yadho, omakumagidho ngano ohaga kala geli kombinga yiitopolwa ya yooloka yonkalamwenyo, ohaga Kala nee komapandja gawo gomalungula oshowo okupitithwa mooRadio.

Iimaliwa ohayi kala yayooloka moondando , momalwaala noshowoo momafano ngoka haga adhikwako . Omafano ngoka haga kala kiimaliwa ohaga vulu gakale gomahala giinamwenyo noshowoo gaantu

Ombaanga o dhina uushina pomahala gayooloka moondoolopa dhi ili nodhi ili uushina mbuka ohawu kwathele aantu yanane iimaliwa koongodhi no showo kuukalata ,aantu ohaya vulu wo yatuleko iimaliwa koombaanga tashi pitile muushina mbuka

Ombaanga nosho wo omahangano ga yooloka ohaga ningi omathigathano moshigwana. Aakuthimbinga ohaya vulu okusindana iinima ya yooloka ngaashi iimaliwa nosho wo iinima ya za komahangano noombaanga ndhika.

Iiputudhilo yopaungomba ohayi longo aalongwa yawo nkene taya vulu yalongithe iikaha yawo oku eta po sha. Aalongwa mbaka ohaya vulu ye ete po iinima ya yooloka ngaashi iipundi, iitafula nosho wo oosikopa.

Oongeshefa odhili pamaludhi nomaludhi. Oongeshefa dhimwe ohadhi landitha iipumbiwa yomomagumbo ngaashi iipundi niitaafula. Oongeshefa dhimwe ohadhi landitha oompumbwe ngaashi iizalomwa noshowo iikulya.

Iipundi niitaafula oyili pamaludhi nomaludhi. Iipundi mbyoka hayi adhika momahala ngaashi moosikola inayifa mbyoka hayi adhika momagumbo. Eyooloko ohali kala lili puunene noshowo shoka sha longa iipundi niitaafula.

Oombaanga ohadhi pungula iimaliwa yaantu noku gandja wo omakwatho ga yooloka. Oombaanga ohadhi gandja omikuli kaantu mboka inaya gwanitha iimaliwa na oya hala ya fute nenge ya lande iinima yontumba. Omikuli dhino ohadhi vulu dhi gandjwe omuntu tayi kombaanga nenge pa longitho lyongodhi.

Uuna omuntu toka talela po koshilongo shiili iimaliwa ndyoka ena ohayi lundululwa apewe iimaliwa yokoshilongo shoka, opo awape alande oompumbwe noku futila iinima yayooloka. Ondando ndjino ohayi vulu yiye pevi nenge yiye pombanda.

Aantu ohaya pungula iimaliwa momikalo dhayooloka. Aantu yamwe ohaya pungula iimaliwa momagumbo, moondoha, noshowo pomahala gayooloka. Yamwe ohaya pungula momahala gomapungulilo hagi ithanwa oombaanga.

Iipilangi oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi zi komiti. Iipilangi ohayi longithwa kaalongwa yokoosikola dhopaungomba ya vule oku eta po iinima ya yooloka. Iinima ya yooloka ongaashi iitaafula, iipundi noshowo oosikopa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, iimaliwa mbika oya yoolokathana momalwala noko mathano ngoka geli ko. Kiimaliwa okuna omadhindhiliko ngoka aantu taya vulu oku shiwapaleka ngele oshimaliwa oshoshili nenge oshi ifundja.

Oombanga ohadhi pungula iimaliwa noshowo okugandja omakwatho gi ili no gi ili kaalongithi yadho. Oombanga ohadhi gandja wo omakumagidho ku nkene aantu taya vulu okupungula nokukwata nawa iimaliwa yawo.

Oombanga odhina omapandja komalungula ga yooloka. Komapandja huno ohadhi tula ko uuyelele wa yooloka. Ohadhi vulu dhi tule ko omakumagidho dho ohadhi vulu wo dhi tule ko omathigathano. Omathigathano ngano aanelago aasindani ohaya vulu ya sindane iinima ngaashi iimaliwa.

Iipilangi ohayi etwa po kiinima oyindji ohayi vulu okuza miitend yo ohayi vulu wo okuza momiti dhoka hadhi adhika kofuka iipilangi ohayi longithwa mokutulako iipeleki koondunda noshowo uuna aantu taaningi uutala.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka ndyoka hayi longithwa moshilongo moka. Uuna aantu taya katalela po kiilongo yi ili iimaliwa ndyoka yena ohayi lundululwa ya pewe yokoshilongo shoka opo ya wape yeyi longithe. Omwaalu gwiimaliwa ndyoka kwali yena ohagu vulu guye pombanda nenge guye pevi.

Namibia okuna oombanga dhomaludhi ga yoloka, oombanga ongashi Bank windhoek, FNB noshowo Standardbank. Oombanga dhino odhina iitayi ya yoloka moondolopa dhi ili nodhi ili.

Oongeshefa moNamibia odhi li mo pamaludhi gi ili nogi ili. Oongeshefa dhimwe odhaaNamibia nadhimwe odhaantu ya za kiilongo yi ili ngaashi China na India. Mbaka oha ye ya ya landithe iinima mbyoka ya za nayo kiilongo yawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka, ya yooloka momalwala nomoondando. Namibia okuna iimaliwa yomafo yatameka poolanda omulongo sigo opoma thele gaali, iilongo yimwe oyina iimaliwa yomafo yatameka poolanda omathela gatano sigo okoma yovi omilongo mbali.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu, aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iinima ngaashi iizalomwa niikutu aantu ohaya futu oompumbwe ngaashi omeya nomalusheno taya longitha oshimaliwa.

Oondoolopa dha yooloka ohadhi ningi omayuliko giipindi. Aanangeshefa nosho woo omahangano gi ili nogi ili oha ya futu opo ya wape yakalandithe noku gandja omakwatho ngoka haya gandja momahangano gawo.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu. Aantu ohaya longitha iimaliwa ya lande iinima ngaashi iizalomwa noshowo iikulya. Oompumbwe ngaashi omalusheno nomeya nago ohaga futwa taku longithwa iimaliwa.

Oombanga odhi na uukalata wa yooloka. Aantu ohaya vulu ya longithe uukalata mbuno mokufuta iinima moongeshefa. Uukalata mbuno owa yooloka sha ikolelela koondando dhiimaliwa ndhoka dhi liko koombanga.

Iipilangi oha yizi komiti, nohayi etapo iinima ya yooloka ngaashi iipundi, noshowo iitafula. Ohayi longithwa wo oku tula iipeleki koondunda.

Kakele kokugandja omakwatho noshowo okupungula iimaliwa oombanga ohadhi landitha wo iinima ya yooloka. Iinima mbino aantu ohaya vulu ya kuthilweko kondando uuna taya landa taya longitha uukalata wombaanga ndjoka.

Monale una omuntu ahala okulanda oshinima shontumba ohayi kongeshefa hoka noku keshi landa. Monena aantu ohaya vulu ya lande iinima yeli mo magumbo gawo taya landa taya longitha oongodhi.

Oombaanga ohadhi gandja omakumagidho gi ili nogi ili komapandja gawo gomalungula. Omakumagidho ngano ohaga vulu gakale kaage na sha nokumbaanga na oge na niitopolwa ya yooloka yonkalamwenyo oshiholelwa, omakumagidho shi na sha nokuhinga omuntu e li kohi yiikolitha.

Oombaanga ngaashi Bank Windhoek, Standard Bank noshowoo FNB ohadhi ningi omathigathano gayooloka . Omathigathano ngano, aakuthimbinga ohaya vulu okusindana iinima ngaashi iimaliwa.

Oombaanga ohadhi futu dhi kale nuutala moma ulikilo giipindi. Omawulikilo giipindi oha ga ningwa koondoolopa na ohaga kwata omasiku ga tano. Shino oombaanga ohadhi shi ningi oshoka ohamu adhika aantu oyendji mboka taya vulu ye yape uuyelele.

Oombaanga ohadhi ningi omathigathano giili nogiili . Aasindani aanelago ohaya vulu yiisindanene iinima ngaashi iimaliwa noshowoo iinima yilwe. Omathigathano ngano ohaga ningi poompito oshowoo momasiku gayooloka.

Ombaanga ohadhi ningi omathigathano poompito nomomasiku ga yooloka. Omathigathano ngano ohaga vulu ga ningwe komapandja gawo gomalungula uuna yaka dhika uutala wawo komahala ga yooloka. Aasindani aanelago ohaya vulu ya sindane iimaliwa.

Popepi nomahala gomatalelopo ohapu adhika oondunda nosho wo omahala moka aatalelipo haya vulu ya gondje. Moondunda ndhino omuna oombete no sho wo iipundi niitaafula moka aatalelipo haya vulu oku kuutumba.

Iimaliwa oya yoloka kiilongo niilongo. Eyoloko li lipo opalwala noshowo pandando una omuntu taka talelapo koshilongo shi ili oha lundulula iimaliwa mbyono ena avuke oku pewe yokoshilongo hoka opo awape eyi longithe.

Ombaanga yaaVenduka, osho wo oombaanga oonkwawo ohadhi kala nuukalata wayooloka. Uukalata ohawu kala wa yoolokathana momalwaala, ohashi kala shi ikolelela kondando yiimaliwa mbyoka yili ko komapungulilo.

Iitafula niipundi ohayi adhiwa momahala gayoloka. Ohayi adhiwa moosikola, momagumbo, miipangelo noshowo moombelewa dhayooloka. Ohayi vulu yi etwepo kiinima yayoloka ngaa kiipilangi kiitenda noshowo komahalasa.

Monena oombudhi odha etapo omikalo dhoku eta po iimaliwa yiifundja. Iimaliwa oyina omadhidhiliko noshowo omathaano ngoka omuntu havulu okutala opo ashuwe ngele oshimaliwa shoka ena otyoshili nenge ooshoka sha etwa po.

Ookalyamupombo omathimbo gamwe ohaya longitha edhina lyombaanga moka haya vulu yadhengele omuntu talongitha ombaanga yontumba tayeya pula uukwatya tayati oyaza kombaanga. Oombaanga ohadhi tula komapandja gawo gomalungula noshowo mooladiyo nkene aantu yena okwiikaleka kaantu mbaka.

Iitaafula niipundi oyo yimwe yomiinima mbyoka yasimana moonkalamwenyo dhaantu. Ohayi adhiwa momagumbo, moosikola noshowo moombelewa dhi ili. Ohayi vulu yi etwe po kiipilangi noshowo kiitenda nenge koonayilona.

Oombaanga odhina uukalata wuli poondondo dha yooloka. Aantu ohaya vulu ya longithe uukalata mbuno moongeshefa dha yooloka ya fute iinima. Oombaanga ohadhi ningi woo omathigathano moka aantu haya tulilwa po ondando ndjoka yena oku futa tashi zi kukalata mbuka na ohaya vulu ya sindane ngele yeshi ningi.

Oombanga ohadhi gandja omakumagidho komapandja gawo gomalungula noshowo koRadio. Omakumagidho ngano omathimbo gamwe ohaga kala gankene omuntu ena okwi gamena okalyamupombo mboka taya longitha edhina lyombanga.

Ombaanga ohadhi landitha wo iinima yayooloka kalongithi yadho uuna omuntu talanda talongitha okakalata kombanga ndjoka, oombanga ohadhi tula po egwo lyoondando opo aantu yakuthilwe ko.

Iimaliwa mbyoka hayizi momathigathano goku tondoka ngoka haga ningwa koombaanga kayishi yawo yoyene. Oombanga ohadhi longitha mbika aakuthimbinga haya futu mokufuta iinima yilwe yasimana.

Ombaanga ohadhi ningi omathigathano gokutondoka olundji. Aakuthimbinga ohaya futu iimaliwa mbyoka hayi ka longithwa kombaanga miinima yasimana oyindji . Aakuthimbinga ohaya pewa wo iinima yayooloka ngaashi oohema nosho wo omeya ya pandulwe kekuthombinga lyawo.

Oombete odhasimana momagumbo oshowo miipangelo . Aantu momagumbo ohaya lala poombete uuna yahala okugondjapo nenge yahala ya kothe. miipangelo uuna aavu yakwatelwa moombete ohaya lala moombete.

Oombaanga ohadhi ningi omathigathano gayooloka, moka aasindani aanelago haya vulu okwiisindanena iinima ngaashi iimaliwa. Omathigathano ngano ohaga ningwa momasiku noshowoo poompito dhayooloka.

Oombaanga ohadhi ningi omathigathano gayooloka gopa athletic. Omathigathano ngano ohaga vulu gakale gokutondoka nenge goku hinga uumbasikela. Omathigathano ohaga vulu gakale gaanona nenge gaakuluntu nosho woo gaantu mboka yena uulema. Aakuthimbinga ohaya vulu ya sindane iinima ngaashi iimaliwa.

Oombanga ohadhi gandja omakwathelo poshimaliwa noshowo paminkalo dhimwe, iimaliwa mbino oombanga ohadhi pe iikondo ya yoloka ngashi shunafalama, oshimaliwa shino ohashi kwatha aanafalama opo wo moshilongo mukoke iinima mbyoka haye etwa moshilongo tayi zi kiilongo yimwe ngaashi uunawandesha.

Namibia kena oofabulika oonene dhokuninga iinima ngaashi iizalomwa. Iizalomwa mbyoka hayi landithwa moshilongo ohayi zi kondje yoshilongo. Ohayi landithilwa moositola oshow kaantu yoyene mboka yaza kiilongo hoka.

Iipundi niitaafula ohayi adhika momahala ga yooloka ngaashi momagumbo, moongeshefa, moosikola noshowo moombelewa dhi ili nodhi ili. Iitaafula niipundi oyi li pamaludhi, yimwe oya ningwa po miilapi yimwe omiitenda nayimwe omiipilangi.

Oombaanga ohadhi gandja omakumagidho kaalongothi yadho. Omakumagidho ohaga kala genasha nankene aalongithi yombaanga yena okwiigamena noshowoo shinasha niitopolwa yiili yonkalamwenyo . Uuyelele mbuka ohawu piti komalungula nosho woo mooradio.

Aantu ohaya longitha iimaliwa ya future oompumbwe ngaashi omeya nmaolusheno. Iimaliwa oha ye yi longitha oku funta oompumbwe ngaashi iizallomwa nenge iikulya. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali, puna iimaliwa iikuku noshowo iimaliwa yomafo.

Monena omuna aantu mboka haya etapo iimaliwa yawo yene , kiimaliwa okuna omadhidhiliko, omathano noshowo oonomola dhoka aantu haya vulu oku tala uuna ya hala okutseya ngele oshimaliwa oshoshili.

Omuntu oha vulu anane nenge apewe iimaliwa mostola yontumba uuna ta longitha oka kalata kombaanga ye. Oombaanga odhina omalandula thano noostola dha yooloka, moka omuntu havulu oku landa iinima yongushu yimwe, ye tapewa iimaliwa mbyoka ta pula.

Iimaliwa ngele omuntu tayi koshilongo shimwe ohayi lundululwa, a pewe yokoshilongo hoka. Ondando yoshimaliwa shoka ohayi vulu yi ye pevi nenge pombanda, sha hala okutya omuntu ngele okwa li e na omathele gaali ohashi vulika yi ye pombanda nenge yi ye pevi.

Iipundi oya simana moonkalamwenyo dhaantu. Iipundi ohayi adhika momahala ngaashi momagumbo, moosikola nosho woo moombelewa. Moosikola aalongi nosho woo alongwa ohaya kuutumba kiipundi mombelewa aantu mboka taya longomo nenge mboka yaka konga ekwatho lyontumba ohaya kuutumba kiipundi.

Aantu uuna taya yi kiilonga yayooloka iimaliwa mboka yena ohayi lundululwa yapewe yokoshilongo hoka opo yawape yeke yilongithe. Ondando ndjino ohayi vulu yiye pevi nenge pombanda.

Oondando dhokulundulula iimaliwa ohadhivulu okuya pevi nenge dhilonde poompito dhayooloka. Aantu oyendji ohaya tege oondando dhigwe pevi opo yawape yaye kiilongo hoka.

Aanangeshefa yamwe oya za kondje yiilongo ngaashi China naIndia. Aanangeshefa mbaka ohaya landitha iinima mbyoka ya za nayo kiilongo yawo ngaashi iikutu noshowo iilongithomwa yi ili.

Muuyuni omuna iilongo oyindji na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Iimaliwa mbino oya yooloka mo malwaala nosho wo pa maludhi. Uuna omuntu tayi koshilongo sha yooloka, iimaliwa mbyoka ena ohayi lundululwa apewe iimaliwa yo koshilongo hoka aya.

Moshilongo Namibia omu na oongeshefa odhindji. Oongeshefa dhimweodhaaNamibia, nadhimwe odhaanangeshefa ya za kiilongo yilwe. Oongeshefa dhimwe ohadhi landitha iizalomwa, dhimwe ohadhi landitha iikulya noonkwawo ohadhi landitha iinima ngaashi iipundi niitaafula.

Monale uuna omuntu a pumbwa ekwatho kehe kombaanga osha li hashi pula a ye kombaanga yoyene. Monena aantu ohaya vulu ya mone omakwatho ga yooloka pangodhi nenge paemaila.

Moshilongo kehe omuna iimaliwa yasho, iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo moka, ombyoka yamoka na kayishi yokilongo yimwe, una omuntu tayi koshilongo shilwe iimaliwa mbyoka ena ohayi lundululwa apewe yokoshilongo hoka ye awape okwiningitha.

Oombaanga oha dhi kwathele noku pungula iimaliwa yaantu, kakele kushino oombaanga oha dhi gandja wo omikuli kaantu. Aantu ohaa longitha omikuli ndhino moku landa iinima, ngaashi omagumbo niihauto, uuna inaa ya gwanitha.

Ombaanga ohadhi kwatakanitha aantu noompungulilo dhawo pangodhi. Omuntu oha vulu afute aaniilonga ye pangodhi moku ya tumina oshimaliwa. Omuntu oha wo vulu oku futa oompumbwe ngaashi omeya nolusheno.

Ombaanga ohadhi gandja oompito noshowo omakumagidho kaantu nkene taya vulu oku pungula iimaliwa yawo. Oombanga odha tulapo ompito mpoka omuntu tavulu oku pungula iimaliwa ye koompungulio dha yooloka

Monale oombaanga odhali hadhi gandja uumbo aantu ya tale iimaliwa mbyoka yenako nankene yeyi longitha. Monena aantu ohaya vulu okuninga ayihe mbika niikwawo ya gwedhwa po taya longitha oongodhi.

Uuna oombaanga tadhi lundulula omahala nenge tadhi patuluka, ohadhi tula uuyelele mbuno mooradio noshowo komapandja gawo gopamalungula. Shino ohaye shi ningi opo aantu ya kale yena uuyelele womondjila.

Oombaanga ohadhi ningi uutala momahala moka muna aantu oyendji ngaashi moositola, noshowo mpoka hapu ende aantu oyendji. shino ohaye shi ningi opo ya gandje omauyelele shinasha noombanga dhika. Puutala mbuno aantu ohaya vulu ya isindanene iinima.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka. Uuna omuntu tayi koshilongo shi ili, iimaliwa mbyoka ena ohayi lundululwa ye ta pewa yokoshilongo shoka. Ondando yiimaliwa mbyoka a li ena ohayi vulu yiye pevi nenge yiye pombanda.

Una omuntu tayi koshilongo shi ili iimaliwa mbyoka ena ohayi lundulula a pewe yokoshilongo shoka. Opo awape a lande iinima noku futa oompumbwe. Ondando ndjika ohayi vulu yiye pevi nenge yiye pombanda.

Oombanga ohadhi ningi omathigathano ga yooloka. Omathigathano ngano ohaga vulu ga kale goku matuka nenge gokuhinga oombasikela. Aakuthimbinga ohaya vulu ya sindana sha yo ohaya pewa woo iinima ya yooloka ngaashi oohema oshowo omeya uuna ya loloka.

Oombaanga odhatula po elandulathano noongeshefa ngaashi, dhiikulya, uuna omuntu ahala okunana iimaliwa. Omukalo nguno omuntu ohavulu alande iinima yakosha iimaliwa mbyoka ahala nokupewa ko iimaliwa tayi zi kombaanga ye tayi zi mositola.

Oombanga odhi na omalandulathano noshowo omalongelokumwe noongeshefa dha yooloka. Oongeshefa ongaashi ndhono dhiizalomwa noshowo ndhoka hadhi landitha iikwatelwa. Omalandulathano ngano omuntu oha vulu a kuthilweko kondando uuna ta landa ta longitha okakalata kombaanga ye.

Ombaanga ngaashi FNB odha tula po omalandulathano ga yooloka uuna omuntu a hala okunana iimaliwa. Omuntu oha vulu a nane kombaanga nenge ta longitha uushina wopondje, ye oha vulu woo a nane mositola ta landa mo iinima yontumba ye ta pewa iimaliwa mbyoka ta pula.

Monale aantu oyali haya pungula iimaliwa momagumbo, moka kwali ha ya pungula mondooha nomomahala galwe. Mongashingeya aantu ohaya pungula iimaliwa mombaanga. Oombaanga omahala goompungulilo moka aantu ha ya kwatelwa iimaliwa yawo ye yi kutheko uuna ye yi pumbwa.

Oombaanga ohadhi gadja omakwatho gi ili no gi ili. Oombanga ohadhivulu dhi gandje omikuli moka aantu haya pewa iimaliwa mbyoka taaka shunitha pagwedhwa iihohela. Iimaliwa mbika aantu ohaya vulu yeyi longithe okulanda omahauto, omagumbo noshowoo okutsikila osikola.

Ombaanga tadhi gandja ike omakwathelo ngaashi ngoka goku kwatela aantu iimaliwa yawo. Oombanga ohadhi vulu wo dhi gandje omukuli moka aantu taya vulu ya lande iihauto oshowo omagumbo, yo taya futu oondjo dhika uuna ya mono iimaliwa.

Kakele kokugandja omikuli nosho wo okukwatela aantu iimaliwa yawo moompungulilo, ombaanga ohadhi ningi omathigathano momasiku ga yooloka ngaashi: mesiku lyohole, mesiku lyoomeme nomasiku omakwawo, moka aantu haya vulu yi isindanene iimaliwa niinima iikwawo.

Kakela koku kwatela aantu iimaliwa yawo nosho woo oku gandja omikuli. Oombaanga ohadhi ningi omathigathano moka aasindani aanelago haa vulu okusindana iimaliwa nosho woo iinima yilwe momasiku ga yooloka ngaashi mesiku lyohole.

Aantu ohaya vulu ya landule koongodhi shoka tashi ningwa koompungulilo dhawo noombaanga dhayooloka. Aantu ohaya vulu woo ya lande iinima yayooloka koongodhi dhawo ngaashi omalusheno, oku futa omeya, oku futa ooradio dhomuzizimba nosho tuu

Moshilongo Namibia omu na omahala gomapungulilo giimaliwa ngoka haga ithanwa oombaanga. Oombaanga ndhika odhi li moondoolopa dha yooloka nodhi li dha yooloka. Oombaanga dhimwe odha FNB, Bank Windhoek, Standard Bank noonkwawo moka aantu haya fala iimaliwa yawo yeke yi kwatelwe.

Oombaanga ohadhi gandja omayakulo gayooloka. Ohadhi kwatele aantu iimaliwa yawo dho ohadhi gandja wo omikuli ndhoka aantu ha yeya ya fute niihohela. Omikuli ndhino aantu ohaye dhi longitha ya lande iinima ngaashi, omagumbo noshowo omahauto.

Oombanga ohadhi ningi omathigathano gayoolokano moka aantu haya vulu oku kutha ombinga . Aasindani aanelago ohayi isindanene iinima yayoolaka ngaashi oongodhi noshowo iimaliwa.

Kakele kiikulya nomuzele ngoka hagu gandjwa kiimeno, kiimeno oha ku kuthwa wo iipilangi mbyoka aantu haa longitha moku tulako iipeleki kombanda dhoo ndunda, oha kuzi wo iipilangi mbyoka aantu haa vulu yaninge iinima yayooloka ngaashi uutaafula oosikopa nosho tuu.

Namibia okuna oongeshefa dhi ili nodhi ili . Oongeshefa dhimwe oonene nadhimwe oonshona. Oongeshefa ndhoka oonene odha kuta aaniilonga oyendji, shoka hashi etitha aantu yamone iilonga, yo yamonemo iimaliwa yakalande oompumbwe dhawo.

Ombaanga yaBank Windhoek otaaka ninga etyapulo moka taakuulika oondundulwiimbo dhingi noshowo aayimbi dhingi yomalaka gayooloka tayazi komahala gayooloka, moka taaningi etyapulo opo yapandule aayimbi mbaka.

Oombaanga ohadhi gandja omakwathelo gi ili nogi ili. Oombaanga ohadhi kwatele aantu iimaliwa yawo yo yeyi kutheko uuna yeyi pumbwa. Oombaanga ohadhi gandja woo omikuli dhoka aantu haavulu yafute muule wethimbo lyatulwa po.

Kiimaliwa yomafo gAmerica oku na aaleli ya yooloka. Koshimaliwa shoodola ethele okuna omusamane Benyamin Franklin.

Natu tuliipo okupungulila aantu iimaliwa yawo, oombanga ohadhi gandja omakwatho ngaashi egandjo lyomukuli ngoka aantu haya kutha uuna inaya gwanitha noya hala okulanda iinima ngaashi omagumbo noshowo oohauto.

MoNamibia omu na oombaanga dha yoolokathana. Oombaanga ongaashi Standard BAnk, FNB noshowo oBank Windhoek. Oombaanga ohadhi pungulile aantu iimaliwa yawo nokugandja wo omakwatho galwe ngaashi egandja lyomikuli.

Oongeshefa moNamibia, ohadhi landitha iinima yayooloka ngaashi iizalomwa noshowo iikulya. Kakele kwaashika, oongeshefa dha yooloka ohadhi kutu aantu, onga aaniilonga noku yafuta, shoka hashi kwathele aantu ya kuthemo iiyemo opo ya lande oompumbwe dhawo.

Oombaanga odho omahala ngoka aantu haa fala iimaliwa yawo, yaka pungulilwe noyeyi kwatelewe ye yi kuthe ko uuna ye na oompumbwe dha sha. Kakele kekwatho ndyoka hali gandjwa koombaanga, oombaanga ohadhi vulu wo okulandela aantu iipumbiwa.

Oombanga ohadhi gandja omayakulo gi ili nogi ili ohadhi pungula iimaliwa yaantu yeye yeyikutheko uuna ye yi pumbwa. Oombanga ohadhi gandja woo omakwatho gopamukuli moka uuna omuntu ina gwanitha ngaashi oku landa egumbo nenge ohauto ha vulu oku pewa omukuli ngoka teya egu shunithe.

Oongeshefa odhili pamaludhi nohadhi landitha iinima yayooloka. Oongeshefa ohadhi kwa tha woo moshigwana sho hadhi kutu aaniilonga nokuya futa opo yavule oku landa iinima yawo. Oongeshefa dhimwe ohadhi landitha iinima ngaashi iizalomwa nadhimwe ohadhi landitha iikulya.

Iimeno oya simana kaantu nokiinamwenyo. Kiimeno ohaku zi iikulya noshowo oompumbwe dhimwe dha yooloka. Kiimeno ohaku zi iiti mbyoka aantu haya longitha onga iikuni naa mbyoka hayi ka ninga iinima ngaashi iipilangi, oopaala nosho tuu.

Muuyuni oha muningwa omathigathano gayooloka, momathigathano ngaka ohamuzi ambala aasindani yatatu. Ngoka teya tango, uutiyali nosho wo uutitatu, gamwe gomomathinathano ngaka ongaashi okumatuka, okuhinga oombasikela nomadhigathano gokweenda.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo dhaantu. Aantu ohaya longitha iimaliwa ya lande oompumbwe ngaashi iizalomwa niikutu . Aantu ohaya futu wo oompumbwe ngaashi dhomeya nomalusheno taya longitha iimaliwa. Iimaliwa aantu ohaye yi pungula moombaanga.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka uuna omuntu taka talelapo koshilongo shontumba iimaliwa ye ohai lundulwa apewe iimaliwa yoko shilongo shoka opo owape eyi longithe alande iinima ngaashi izalomwa niikulya.

Iipundi niitaafula oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu. Ohayi vulu yi longwe miinima ya yooloka ngaashi miitenda oshowo miipilangi. Iipundi niitaafula ohayi adhiwa momahala ngaashi momagumbo, moombelewa, moosikola miipangelo nomomahala galwe.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, iimaliwa iikukutu nosho wo yomafo. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka. Uuna omuntu ta yi koshilongo shontumba oha lundulula iimaliwa mbyoka e na a pewe yokoshilongo hoka u uka.

Muuyuni wonale aantu okwali haya pungula iimaliwa moondooha momavi nenge pokati ko matalashe. Muuyuni wonena omuna omahala go mapungulilo moka aantu haya vulu oku fala iimaliwa yawo ye keyi kwatelwe haga ithanwa oombaanga.

MoNamibia omuna oondoolopa odhindji, nakehe mondoolopa ohamu adhika oombaanga. Oombaanga odha yooloka, muna ombaanga ngaashi FNB, Standard Bank noshowo Nedbank. Oombaanga ohadhi kwatele aantu iimaliwa yawo, nokugandja wo omakwatho gi ili.

Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali muuyuni ngaashi pena iimaliwa iikukutu, po opena wo iimaliwa yomafo. Aantu ohaya longitha iimaliwa oku futa oompumbwe ngaashi: omeya, omalusheno nosho woo okulanda oompumbwe ngaashi: iikulya, iizalomwa na yilwe.

Iimaliwa oyili pama ludhi gaali opuna iimaliwa yiikukutu po opuna iimaliwa yomafo kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka , iimaliwa ohayi longithwa kaantu oku londa oompumbwe ngaashi iizalomwa noshowo iikulya.

Monena aantu ohaya vulu ya lande iizalomwa oshowo iikulya niinima ya yooloka taya longitha oongodhi, nale aantu okwali ashike haya vulu ya kalande koongeshefa iizalomwa niikulya.

Monale aantu okwa li haya pungula iimaliwa momahala ngaashi moondoha osho wo moompungulilo dhimwe dhi ili, monena aantu ohaya pungula iimaliwa yawo moombaanga, kakele kushika aantu ohaya vulu wo okupewa omikuli koombaanga ya wape okulanda omahauto nomagumbo una iimaliwa mbyoka yena ina ya gwanitha.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili. Iimaliwa oyili pa maludhi gaali, iikukutu nosho wo iimaliwa yomafo. Uuna aantu ta yayi kiilongo yi ili ohaya ka lundulula iimaliwa mbyoka yena taya pewa yo koshilongo shika. Ondando ndjino omathimbo gamwe ohayi vulu yiye pevi, omathimbo gamwe oha yiyi pombanda.

Uuna omuntu a hala okulanda ohauto ashike ina gwanitha oha vulu aye kombanga ndjoka ta longitha ye a pewe omukuli a wape okulanda ohauto ndjika, iimaliwa mbika ohe ke yi futa taku gwedhelwa iishoshela mbyoka ya tulwapo kombaanga.

Ombaanga yaStandard oyali yi na ethigathano moka aasindani yatatu yali ya sindana gotango oye Risto Elago ngono a sindana omayovi N$10 000. Omutiyali oye Priskila Wilbard ngoka a sindana omayovi N$ 5000. Nomutitatu oye Aubrey Jansen ngoka a li a sindana omayovi N$ 2000.

MoNamibia omuna oongeshefa odhindji oonene noonshona. Kakele kaanangeshefa mboka yo moNamibia, omuna wo aanangeshefa mboka yaza kiilongo yi ili ngaashi aaIndia naaChina. Mboka taya landitha iinima ya yooloka ngaashi iizalomwa nosho wo iikulya mbyoka yaza nayo kiilongo yawo yeya oku landithila muka.

Oombanga ohadhi gandja omauwanawa ogendji kaantu ngaashi omakwathelo gopamukuli moka aantu haya vulu yaka lye omikuli dhika ya lande iinima gaashi omagumbo noshowo oohauto. Aantu ohaya vulu wo ya kakuthe omikuli yiifutile oosikola.

Ka kele komayakulo goku kwatela aantu iimaliwa noshowo oku gandja omukuli, ombaanga ohadhi ningi omathigathano moka aantu haya vulu yi isindanene iimaliwa niinima oyindji. Omathigathano ngaka ohaga kala momasiku ga yooloka ngaashi momasiku gohole.

MoNamibia omuna oombanga dha yooloka. Omuna oombanga ngaashi FNB, Standard Bank noBank Windhoek. Kehe ombaanga oyina uukalata wayo wa yooloka, mboka aantu haya vulu okulongitha mokulanda oompumbwe dhawo ngaashi iizalomwa.

Iimaliwa oyili pomaludhi gaali mbyoka iikukutu noshowo yomafo. Iimaliwa oyo yimwe yo miinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu, iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe ngaashi iizalomwa noshowo iikulya.

Oombanga ohadhi gandja omayakulo ga yooloka. Oombanga ohadhi pungula iimaliwa yaantu yo yeye yeyi kutheko uuna yeyi pumbwa, oombanga ohadhi gandja omakwatho gopamukuli moka aantu haya ka kuthako iimaliwa yo yeye yeyi shunithe uuna ya hala ya kalande iinima ngaashi omagumbo oohauto.

Ombaanga lyoStandard bank otayi kakala yina ethigathano momasiku sho taga ka kala 21 June 2025 olyomakaya otundi 09- o15 momall yaVenduka moWernil.

Muuyuni omuna iimaliwa yayooloka nakehe oshilingo oshina iimaliwa yasho uuna omuntu tayi aka talelepo koshilongo oshikwawo oha lundulula iimaliwa mbyoka ena apewe yokoshilongo hoka aya opo avule alongithe iimaliwa mbyoka.

Muuyuni omuna iilongo oyindji nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Uuna omuntu ta katalelapo koshilongo shi ili iimaliwa mbyoka ena ohayi lundululwa apewa iimaliwa yokoshilongo shoka . Ondando ndjoka ohayi vulu yiye pevi nenge yiye pombanda.

Oombanga odhili pamaludhi ga yooloka nakehe ombanga oyina oka kalata kayo ka yooloka, uukalata mbuka ohawu longithwa kaantu moositola dha yooloka mokulanda iinima ngaashi iizalomwa niikulya.

Oombaanga ohadhi gandja ekwatho lyopashimaliwa no sho woo iilongithomwa koombelewa dha yooloka ngaashi kiipangelo, koosikola nosho woo kaantu mboka ya pumbwa omakwatho.

Oondolopa dhayooloka ngaashi Ondangwa, Oshakati nadhilwe ohadhi kutha omasiku gamwe gontumba moka aanangeshefa ha ye ya pamwe taye ya yalandithe iinima ya yooloka ngaashi yopashiwambo , omashina nayilwe.

Ombaanga moNamibia ohadhi adhika moondolopa dha yooloka, ohadhi gandja omayakulo ogendji. Ohadhi pungula iimaliwa yaantu noshowo okugandja omikuli uuna aantu kaye na iimaliwa ya gwana noya hala okulanda omagumbo nenge oohauto.

Oombaanga ohadhigandja omakwathelo kaanangeshefa mokaa haadhipe omikuli. Opo aanangeshefa ya wape okukokeka oongeshefa dhawo. Ohapu tulwa nduno omilandu nokutya omikuli dhino otaadhi futu uunake noshiikolelela koomwedhi ngapi.

MoNamibia omu na oombanga dha yooloka ngaashi Ned Bank, FNB noshowo Bank Windhoek. Oombanga ndhika odhi na uukalata wa yooloka mboka aatu haya longitha okulanda iinima ya yooloka moositola ngaashi iizalomwa noshowo iikulya.

Oombaanga odho omahala moka aantu haya fala iimaliwa yawo yekeyi kwatelwe, yo yeyikutheko uuna yena oompumbwe dhasha. Kakele kwaashono, monale aantu okwali haya pungula iimaliwa moondoha, noshowo pomahala gi ili nogi ili.

Kakele koku pungula iimaliwa noshowoo okugandja omikuli ndhoka aantu taya vulu yalongithe miinima yayooloka , oombaanga ohadhi ningi wo omathigathano moka aantu haya vulu okusindana iimaliwa niinima oyindji yayooloka.

Oongeshefa odhili pa maludhi. Opuna Oongeshefa dhimwe hadhi landitha iikulya, dhimwe ihadhi landitha iizalomwa, na dhimwe ohadhi landitha iinima ngaashi iitafula, oosikopa na yilwe. Oositola dhimwe ohadhi vulu dhi landithe iinima ti vulithe pu shimwe, hadhi landitha iikulya kombinga no sho woo iizalomwa.

Ombaanga yoFNB oyina eyakulo lyopangodhi moka aalongithi yawo haya vulu okumbaanga pangodhi notaya vulu okuninga iinima ngaashi, okulanda omalusheno, okufuta ooRadio dhopamuzizimba nayilwe taya longitha oongodhi dhawo.

Kakele koongeshefa dhaa Namibia, mo Namibia omuna oongeshefa dhaantu yaza kiilongo yiili ngaashi a China oshowo a India mboka yeya yalandithile iinima yaza kiilongo yawo mo Namibia ngaashi iizalomwa noshowo iikulya.

Oombaanga ohadhi kwatele aantu iimaliwa yawo noku gandja omakwatho gopamikuli, kakele kwaashino oombaanga ohadhi ningi wo omathigathano moka aasindani aanelago haya vulu okwiisindanena iimaliwa noshowo iinima yilwe.

Muuyuni omuna iimaliwa yomaludhi ga yooloka. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Uuna omuntu taka talelapo koshilongo shi ili, iimaliwa mbyoka e na ohayi lundululwa a pewe iimaliwa yokoshilongo hoka ye a wape e yi longithe.

Ombaanga ya Ned Bank otayi ka gwedhela iifuta yawo yokomumvo tashi ka tameka okuza mugane ga maalitsa omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Ombaanga ohadhi gandja omakwatho gi ili nogi ili kaantu. Oombanga ohadhi gandja omikuli uuna aantu inaya gwanitha iimaliwa, ya ka lande iinima ngaashi omagumbo noohauto. Ohadhi ningi wo omathigathano gi ili nogi ili moka aantu haya vulu okusindana.

Iipundi oya simana moonkalamwenyo dhaantu. Iipundi ohayi adhiwa momahala ga yooloka ngaashi moombelewa, miipangelo, moosikola, momagumbo nosho tuu. Uuna aantu taya li nenge taya nyola sha, ohaya nyola ya kuutumba kiipundi.

Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali, puna iimaliwa yomafo nosho wo iimaliwa iikukutu. Muuyuni omu na iilongo oyindji, nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka. Uuna omuntu ta ka talela po koshilongo sha yooloka, iimaliwa mbyoka e na ohayi lundululwa opo a pe we iimaliwa yokoshilongo hoka a ya.

Iitaafula niipundi oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu. Iitaafula niipundi ohayi longwa miipilangi mbyoka hayi zi kiimeno. Iitaafula ohayi longithwa moombelewa dha yooloka ngaashi moosikola noshowo miipangelo nomomagumbo.

Muuyuni omuna omaludhi gopaali giimaliwa, muna iimaliwa iikukutu nosho wo iimaliwa mbyoka yomafo. Iimaliwa oyo yimwe tomiinima mbyoka yasimana moonkalamwenyo dhaantu hayeyi longitha okufuta oompumbwe ngaashi, omeya, omalusheno nenge okulanda iinima ngaashi iizalomwa.

Iitaafula oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana muuyuni. Iitaafula ohayi longithwa moosikola, miipangelo nomoombelewa dha yooloka. Iitaafula ohayi ningwa miinima ya yooloka ngaashi miipilangi, miitenda nosho tuu.

Oombanga ohadhi vulu dhi gandje omikuli kaanasikola nosho wo kwaamboka yahala yeki igwedheleko komalongo gawo . Ohaya pewa nduno iimaliwa yaka fute oosikola dhawo , yo yeyi galule uuna yamono iilonga pwa gwedhelwa iihohela .

Mondoolopa odhindji moNamibia oha mu adhiwa oongeshefa odhindji dhashiina oongeshefa dhino ohadhi landitha iinima oyindji yayooloka ngaashi iikuku iikwatelwa nayilwe.

Muuyuni omuna iilongo yayooloka. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka. Uuna omuntu taka taalelapo koshilongo shayooloka oha taambathana nenge tapingakanitha iimaliwa yoshilongo shaandjawo niimaliwa yoshilongo shoka tayi. Shika ohashi mu ningile oshipu okukalanda iilandithomwa koshilongo shoka.

Iimaliwa oyili pomaludhi gaali muuyuni pena iimaliwa yomafo oshowo Iimaliwa iikukutu. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Iimaliwa ohayi longithwa oku lanada oompumbwe moonkalamwenyo dhaantu ngaashi iizalomwa oshowo iikulya.

Iitaafula oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu. Yo ohayi adhika momagumbo, moombelewa, moosikola nomomahala galwe. Iitaafulwa ohayi longwa miinima ya yooloka, ngaashi miipilangi nomiitenda.

Namibia okuna oombaanga dhayooloka ngaashi Nedbank, Standard bank oshowo bank Windhoek. Ombaanga ndhika ohadhi pungula iimaliwa yaantu oshowo oku gandja omakwatho ngaashi gomikuli aantu uuna inaya gwanitha yawape okulanda iinima ngaashi omagumbo noshowo omahauto.

Oongeshefa ohadhi gandja omauwanawa ogendji moshilongo shetu. Kakele kiilandithomwa mbyoka haya gandja ngaashi iizalomwa, aanangeshefa ohaya kutu aantu opo ye ya longele moongeshefa dhawo, naantu ohayi imonene mo iiyemo mbyoka hayi ya kwatha moonkalamwenyo dhawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka, uuna omuntu tayi koshilongo shontumba oha gandja iimaliwa mbyoka ena yi lundululilwe miimaliwa yo koshilongo shoka opo a vule a lande oompumbwe. Ye a vule wo a ye pomahala gi ili nogi ili.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali puna iimaliwa yomafo oshowo iikukutu. Uuna omuntu tayi koshilongo shilwe ohaka lundulula iimaliwa mbyoka ena awape apewe yokoshilongo hoka uuka.

Oombaanga omahala goma pungulilo mono aantu haavulu oku yafale iimaliwa yawo yeyi kwatelwe, iimaliwa mbika aantu oha ya vulu yeyi longithe ngaashi mokufuta omeya mokulanda omalusheno nayilwe oombanga oha dhi gandjawo omakwathelo gopa mukuli.

Iimeno ohayi zi omauwanawa ogendji. Yo ohayi gandja omauwanawa ngaashi gomizile niikulya. Kakele kwaambino, kiimeno ohaku zi wo iipilangi mbyoka hayi vulu okulongithwa okuninga iinima yi ili noyi ili ngaashi oombapila, iipilangi yokutunga, iitaafula nayilwe.

Iitafula niipundi oyo yimwe yominima mbyoka yasimana moonkalamwenyo dhaantu. Iitafula niipundi ohayi adhiwa moombelewe dhayoloka noshowo miipangelo nomooskola. Iitafula niipundi oyalongwa miinima yayoloka ngaashi miitenda noshowo miipilangi.

Oombaanga ohadhi gandja omikuli dhayooloka, omikuli ongaashi ndhoka dhoku kalanda iinima mbyoka aantu inaya gwanitha ngaashi omagumbo nomahauto nosho wo omikuli kwaamboka yahala yii gwedheleko koosikola ndele inaya gwanitha iimaliwa.

Mo Namibia omuna oombaanga dhayooloka omuna ombaanga ya FNB ,Standard bank, bank windhoek nadhikwawo , oombanga omahala goma pungulilo moka aantu haa fala iimaliwa yawo yeyi kwatelwe yo yeyi kutheko uuna yeyi pumbwa.

Oongeshefa muuyuni odhindji nodha yooloka. Oongeshefa dhimwe oha dhi landitha iikulya nadhimwe oha dhi landitha iizalomwa. Ndhoka hadhi landitha iikulya oha dhi vulu dhi landithe iikulya yapya noya longekidhwa, mbyoka aantu haya vulu okulya.

Oombaanga oha dhi gandja omakwathelo pashi maliwa kaantu moka taagandja omikuli, aantu ohaa kutha omikuli koombaanga taalongitha omikuli ndhino ngaashi oku futa oosikola nenge oku landa iinima ngaashi oohauto nenge omagumbo uuna inaagwanitha.

Oosikola dhopaungomba ohadhi longo aalongwa nkene taya vulu yeetepo sha taya longitha iikaha yawo shoka taya vulu ya landithe yo yi iyetele iiyemo ngaashi okupangela oosikopa, oku fikila iitenda nosho tuu.

MoNamibia omu na oongeshefa dha yooloka. Mu na aanangeshefa aanene noshowo aanangeshefa aashona mboka haya landitha iinima ya yooloka ngaashi iizalomwa, iikulya noompumbwe dhilwe dhaantu. Aantu ohaya landitha, opo yi imonene mo iiyemo.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, pena iimaliwa yomafo nosho iimaliwa iikukutu. Iimaliwa oya pumbiwa moonkalamwenyo dhaantu. Ohayi longithwa okulanda iinima ngaashi iizalomwa, iikulya nayilwe nokufuta wo oompumbwe.

Ambala kehe ehala olyina aakeleli yomaliko. Aakeleli yomaliko ohaya tula po elandulathano noshowo ooveta ndhoka aantu uuna taya yi momahala yena oku landula. Aakeleli yamwe ohaya lala pomahala ngaka ya ningila uusikuu opo ya kelele ookalyamupombo.

Monena aantu ohaya pungula iimaliwa yawo noombaanga. Nale aantu okwali haya iimaliwa pokati komatalashe noshowoo moondooha. Iimaliwa oyasimana moonkalamwenyo dhaantu oshoka ohayi landa iinima ngaashi iikulya niizalomwa.

Kakele kekwatho lyomikuli nosho wo okupungula iimaliwa, oombaanga ohadhi gandja wo omakwatho gi ili moshigwana moka hadhi vulu dhi gandje imaliwa mokutungitha oosikola nosho wo okugandja iimaliwa tayi vulu yi lande iinima ngaashi iikukuta uuna kwaa na omuloka gwa gwana.

Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali, pu na iimaliwa iikukutu nosho wo iimaliwa yomafo. Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu. Yo ohayi longithwa okulanda oompumbwe ngaashi iizalomwa niikulya, nohayi futu wo oompumbwe ngaashi omalusheno nomeya.

Kiimeno oha ku zi iiti mbyoka ha yi vulu oku longithwa onga iikuni, nenge ha yi vulu oku longithwa moku etapo iinima ngaashi, iitaafula, iipundi, iipilangi nayilwe mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu.

Oombaanga omahala goompungulilo moka aantu haya fala iimaliwa yawo. Kakele kushino oombaanga ohadhi gandja omayakulo ngaashi gomikuli ndhoka aantu haya pewa tayeya ya fute kwa gwedhwa iishoshela.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, opuna iimaliwa yomafo noshowo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iinima ngaashi iizalomwa, iikutu nokufuta woo oompumbwe ngaashi omeya nomalusheno.

Moongeshefa dhayooloka moNamibia omuna aaniilonga, aaniilonga mbaka ohaya kwathele aalandi miinima yayooloka ngaashi, moku uulika mpoka iinima yimwe yagama nosho wo okukwathela pomafutilo uuna omulandi tafutu.

Iimeno ohayi zi iikulya yili pamaludhi gaali, pena iiyimati po opena wo iikwamboga. Iiyimati oyo iikulya mbyoka hayi vulu okuliwa inaayi pumbwa okutelekwa omanga iikwamboga hayi pumbwa okulongekidhwa nokutelekwa opo yi shiwe yi liwe.

Muuyuni omuna iilongo oyindji no ya yooloka, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Uuna omuntu ta ka talelapo koshilongo shi ili, iimaliwa mbyoka ena ohayi lundululwa ye apewe yo koshilongo shoka, a vule a lande iikulya noompumbwe dhi ili.

Oombaanga odho omahala gompungulilo mpoka aantu haya fala iimaliwa yawo yeke yi kwatelwe. Oombaanga oha dhi gandja uukalata wa yooloka, mboka aantu haya vulu oku longitha moongeshefa ya lande oompumbwe dhawo ngaashi iikulya nii zalomwa.

Namibia okuna oombanga dha yooloka ngaashi: FNB, Nedbank, standard bank nadhilwe dhi ili nodhi ili.

Oshitaafula osho shimwe shomoompumbwe dhegumbo. Oshitaafuula ohapu vulu pulilwe iikulya, omwiha, uulalelo noshuumbululwa noha pu vulu pudhanenwe uudhano ngaashi wuukalata nuudhano wulwe.

Malaria ogo omukithi ngoka hagu kwata aaNamibia oyendji. Ohagu keelelwa koonete dhoomwe ndhoka hadhi adhika unene moositola dhaaChiina.

Bank Windhoek okuna ethigathano moka aasindani aanelago yatano taya sindana oshimaliwa N$1750 tashi hulu 15 Apilili 2024.